Nombanga ndjoka yoBank Windhoek oto vulu oku patulula account yoye nombanga ndjoka, ndele to kala to longitha ombanga yoye kehe thimbo kee mpoka wuli kongodhi.

Oto vulu okulongitha okakalata koye kombaanga yoStandard, to longitha oshimaliwa sha konda pooN$ 700, opo wu vule okuya methigathano lyokusindana oshimaliwa sha thika pooN$ 5000.

Nokakalata koye koBank Windhoek oho vulu oku kuthilwako kondando, hono to pewa okakalata koku landa ohauto nenge koku ya kiilongo.

Oositola dhimwe oto vulu wala oku ikwathela ngoye mwene eto futu oshinima shoye pokashina etoshi dhengelemo ngoye etoyi shi vulithe oku kaya momukweyo omuleeleka.

Pomahala gokulandithila ohapu kala pu udha aantu yomihoko dha yooloka, na ohaya kala po nduno taya simonona iinima yawo mbyoka ya hala okulanda pomahala ogo tuu ngoka gomawulukilo giipindi.

Meesitola dhiikulya nodhoku landa iipumbiwa yolutu ohamu kala mu udha unene tuu ngele tashi ya pomukalo goku ka futa, aantu ohaya kala oyendji lela.

Oto vulu okulongitha okakalata koye koStandard Bank. To longitha oshimaliwa sha konda poodola dhaNamibia omathele gaheyali (N$ 700), opo wu ye methigathano lyokusindana oshimaliwa shi thike poodola dhaNamibia omayovi gatano (N$ 5000).

Omashofa ogo gamwe gomiinima mbyoka hayi longwa miipilangi, mbyoka ya hongwa mo nawa ndele tayi paindwa, tayi tulwa omafulafula ogendji opo nande owa kuutumbamo owa kuutumba mo wa manguluka nawa.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima ya simanekwa muuyuni auhe. Iimaliwa ohayi longithwa unene miinima oyindji, okulanda iinima nohayi kala ya pakelwa muupandi ya mangwa nuukenya, opo yi ninge oshipu okuyi humbata nenge okuyi pungula.

ONedbank ehangano lyombaanga ndyono hali vulu okukeelela oombudhi. Oto vulu okukeelela oombaanga yoye kookalyamupombo uuna to dhenge konomola yombaanga yomeendelelo.

Iimaliwa yaEuropa oyina ongushu yivule iimaliwa oyindji yomiilongo yimwe. Nongele toyi shendjele miimaliwa yaEuropa owuna okukala wuna iimaliwa oyindji.

Mositola omuntu ngele akutha oshinima shoka a panda nenge a pumbwa, ohayi potuntumbaanga mpoka ha futu. Ta gandja oshimaliwa she ta pewa ye ta futu, ta pewa oshendja ye tayi noshinima she.

Ombaanga ndjoka yo pamuthika gopombanda hayi ithanwa edhina Standard Bank otayi londodha aantu opo ya hulithe po oku kala yeli mekwatathano nookalyampompo mboka haya kengelele aantu iimaliwa yawo.

Moositola dhiikutu oha mu kala omapopitha ga zalekwa iikutu opo ga nane aalandi ye ye yi ilandele iikutu yawo ngele ya tala omapopitha sho goopala.

Okuna esiku hali ithanwa taku tiwa etitano eluudhe, hali kala ko mesiku etitano lyahugunina lyomwedhi omutimulongo nagumwe, moka to ilandele oshinima shoye lela kombiliha elela.

Nehangano ndyoka lyombaanga yo Nedbank oto vulu oku ilandela ohauto yoye, yo ombaanga ta yi kala tayi kufutile ngoye to ka futa konima yethimbo kwa gwedhwa iishoshela.

Iipundi nomashofa ohayi longwa pomaludhi gili no giili, tayi longwa kaamati mboka nenge kwaamboka yena uunkulungu mokulonga iinima yili ngawo, etayi longwa miipilangi etayi tulwa omalapi kombanda.

Ombaabga ndjoka yoNedBank yokupungula iimaliwa ohayi kala nomaudhano ogendji noomathigathano ogendji moka na nuulema wo haya yiko komaudhano ngaka.

Mositola ngele toyimo ohamu kala omandhindhiliko. Endhindhiliko tali ku ulukile kutya ndino olyokuyamo, naandino olyokuzamo. Omuna oontuntumbaanka mpono hapu futwa iinima yoye mbyoka walanda.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana yoFNB otayi kwashilipaleke mpaka kutya ngele owa kala to landa omahooli oku pitila ko kakalata koye hoka kombaanga, nena oto mono ompito yoku tulilwamo omahooli koshali.

Moositola ohamu landithwa iinima oyindji ngaashi iikulya . Omuntu ngele a hogolola iinima ye ohayi po tulumbaanga yomafutilo, mpoka haka futa iinima ye mbyoka a kutha moolaka.

Aantu mba ye na uunkulungu wokulonga iipilangi niiti ohaya ningi mo iipundi. Miipundi mono ohamu tentekwa nee iikuusinga nenge iigwiilo, opo nande owu li mo wa kuutumba owu li mo wa kuutumba wu uvite nawa.

Moositola ohamu kala iinima oyindji nohayi kala ya pakelwa nawa melandulathano moolaka. Naantu ohaya yimo nee taya tala, taya kutha shoka ya pumbwa komagumbo gawo.

Iinima moositola ohayi kalamo ya pakelwa moolaka ngashi omalovu niikulya, uunene tu moositola dhoka dhoku landitha iikulya, hamu kala iinima iitoye ya nika nawa.

Ombaanga ndjoka yo tango yo pashingwana yo FNB iha yi longo owala noompungulilo, oha yi kwathele wo momawudhano ngaashi kwa li ya gandja ongushu yoodola oomiliyona ndatu ketanga lyomo kambamba.

Aanongo naa tseyinawa yokulonga iipilangi oha ya ningimo iinima ya yooloka ngaaashi uusikopa nuunima woo woku tetenkelwa iinima moondunda dho ma kuutumbilo mookombitha.

Iimaliwa oyo shimwe shomiinima ya simana moshilongo. No ngele omuntu ena iimaliwa oha kala uuvite uunambano, teyi yalula kehe ethimbo e yi pakela nawa.

Nokakalata koye koStandard bank ,aantu okwali taa vene iinima iiwanawa moWernhila, mpono sha ningwa omvula ya ziko .

Iimaliwa ope na mbyoka yiilonda iikukutu, po ope na mbyoka yomafo. Iimaliwa yiitenda ohayi pakelwa yiilonda kumwe.

Nombaanga ndjono yobank Windhoek oto vulu oku sindana oaccount yo ku tsilika oshimaliwa shoye shina ondando ya thika pee dolla eyovi

Mositola nena ngele to yi mo ohapu kala omadhidhiliko ga shangwa kutya omweelo nguka ogwo kuya mo, nomweelo nguka ogwo ku za mo. Nuutemba wu li po mpoka to vulu we ka kutha omo wu ka tule iinima yoye mbyoka wa hala.

Aantu mongashingeya ohaya longitha iiponda mokulanda iinima. Iimaliwa oya simana oshoka oyo hayi longithwa unene kehe shimwe.

Iimaliwa ya Europa oyina ongushu yivule iimaliwa yiilongo yimwe, nongele toyi shendje owuna oku kala ano wuna iimaliwa oyindji oshoka ongushu yawo oyili pombanda

Aantu mbono ye na uunongo ohaya hongo iipilangi e taya ningi mo uutemba mbono woku iyogela koonyala nenge woku ikushila komayego nenge wokunwina.

Nombaanga ndjono hayi ithanwa oFirst National Bank, oto vulu okupatulula ongeshefa yoye nokakalata hono, to kutha omukuli kombaanga.

Nombaanga ndjono yoBank Windhoek ohayi kala nomaudhano nomathigathano gokumbwinda, moka aantu haya ningi omathigathano, ngoka a thiki tango ta sindana epapa lye.

Nombaanga ndjono yo Nedbank, ngele ino hala okuya momukweyo, oto vulu owala wuye wa uluka ko ngoye toka futa iimaliwa yoye po kashina kawo hoka opo ya nduluka po.

Ombaanga ndjono yoStandard Bank ohayi gandja omakwatho ogendji, ngaashi ya gandja oondola omayovi omathele gane, opo wu vule okulanda nande egumbo lyoye.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayi kala nomaudhano nomathigathano ogendji. Mono hamu kala wo ngaashi okugandja ehole lyoye.

Onedbak ohayi kala niigongi oyindji, neemaudhathano nomathigathano ogendji. Mono aantu haya kala tayii uvitha nawa, nokupopya kombinga yombaanga yawo.

Aantu meendolopa ope na mboka haya landitha ngaashi momatala. Oha mu landitha ne ngaashi eenjato. Momatala ohamu kala muudha nayi, shashi no ohamukala iinima yina ombiliha.

Mositola ohamu kala muna aantu oyendji, ookastoma tadhi landa iinima yawo ngaashi uumboloto mbono uushona neemboloto dhoka dhomihi, omuntu oheya ihe ta tala ondando yoshinima.

Nombaanga ndjono yoBank Windhoek oto vulu oku isindanena iinima itatu moomwedhi ndatu, to vulu oku sindana oondola omayovi gatatu nomathele gatano nenge oolekitopa nenge ongodhi yopeke.

Opuna esiku ndyono hakutiwa esiku lyohole mono hamu kala omathigathano nomaudhano ogendji, mono mwali mwiivenena Maggie Rose ondando yoshimaliwa $1000 kongodhi.

Iinima sho tayi yi komeho nehumokomeho ota li yi komeho ngaashi nombaanga ndjono yoBank Windhoek. Oto vulu oku kala wu na ekwatathano noombaanga yoye oku pitila kongodhi yopeke.

ombaanga yoStandard bank ohayi vulu okufutila aantu yaye yakiilonge kiiputudhilo yopombanda yo ya vule ya kale yena onakwiiwa ombwaanawa komeho.

Iimaliwa ohayi pingakanithwa unene ngele to yi moshilongo shaantu moka hoyi shendjele koshilongo hoka wu uka, no iimaliwa mbyoka ohayi kala yi na oondando dha yooloka shi ikwatelela koshilongo.

Nombaanga ndjono yotango moNamibia, oto vulu okupewa omayele, nkene wu na okutameka ombaanga yoye, nankene wu na okukala nompungulilombaanga yoye.

Nehangano ndyoono lyombaanga yoFNB oto vulu oku ikongela ohauto gaku ti wa okalefa hono hake ku fala kehe pamwe mpoka to vulu okuya naa mpoka to zi.

Ope na omahangano ngono haga pingekanitha iimaliwa to gandja oshimaliwa shokoshilongo sheni to pewa oshimaliwa shokiilongo yawo mbyoka yi ili.

FNB ohayi kala yina omathigathano nomaudhano ogendji ngaashi momaudhano mono mwakwatelwa okatanga hono ko basket mono hapu kala omuveni.

Iimaliwa oya yooloka moongushu ngaashi oshimaliwa sha Congo kashina ongushu yafa yoshimaliwa shaNamibia na ohayi shendjwa ngele etoyi koshilongo shimwe eto pewa yomoshilongo shoka toyi.

Omatyofa niipundi ohaga longithwa piituthi nenge pomahala gomangundumano mpono aantu haya kala taya popi yo taa nu.

Omatyofa gamwe gomiinima mbyono hayi landithwa nohayi tulwa moondunda ndhono dhomathikilo nenge moondunda dhomakuutumbilo.

Pomahala gomafandithilo nomauliko giipindi oha pu kala iinima oyindji. Aantu oha yeya taalanda iinima ngaashi oongaku, oondjato, oombulukweya ,oohema nosho tuu.

Moositola, moolaka ohamu kala iinima oyindji ngaashi iikulya niikulya ohayi pakelwa ya landulathana niikulya iikwawo.

Ehumokomesho sho tali ya niinima otayi humukomeho ngaashi mongashingeyi to vulu okulanda iinima koAvo to longitha ongodhi itooyi kositola nande.

Moositola dhimwe dhiilandithomwa ohamu kala iinima iiwanawa. Mono ha mu kala nomulandithi e li owala potunumbaanga, a tega omuntu wu kuthe oshinima shoye e toshi fala pu ye wu ka fute.

Aantu mboka ye na uunonga ohaya vulu okuninga oondunda ngaashi dhoombwa nuumbishi miipilangi okashona nawa.

Kehe oshilongo oshi na okakoloma kepingathano lyoshimaliwa ngele to yi kiilongo yaantu. Iimaliwa oyi na okupingathana shaashi ongushu yoshimaliwa oya yooloka.

Aantu moositola ohaya kala mo yatya uutemba, taya ende moolaka taya kongo iinima yawo mbyoka yeya oku landa. Mositola ohamu kala iinima oyindji ya pakelwa moolaka.

Ombanga yaNedbank oye yapo noma gwedhelo gokomvula ngono ga tamekele mu gali ga Maalitsa 2026.

Oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka ya simanekwa muuyuni awuhe nakehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka, nomonena ngele kuna oshimaliwa oho mono iihuna oahoka kehe mpoka toyi oshimaliwa owala.

Iimaliwa yaEuropa oyo iimaliwa mbyoka yimwe yina ongushu nohayi kala ya pakelwa nawa muupandi naantu oyendji ngele ye yi na ohaya kala ya nyanyukwa.

Uuyuni shootawuyi komeho aantu otaye yapo nomahangano ngaashi lyo Holland oku kwashilipaleka omafumbiko gaakwanezimo lyawo

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yiilongo iikwawo ngaashi China okuna iimaliwa ye nokiinaliwa ohaku tulwa aantu mboka yasimana.

Ombaanga yobank Windhoek ndjono hayi kwathele oshigwana noku pungulila oshigwana ohayi fala omayakulo gawo hoka kuna aakwashigwana yawo tayi dhike ootenda mono taya kala, opo ya gandje uuyelele kombinga yomapungulilo kaayakulwa yawo.

Ombaanga yotango yopashigwana moNamibia ohayi kala nomaudhano nomathigathano, mono to vulu oku sindanena oondola omayovi gaali kongodhi yoye yopeke nawa.

Aantu mbono ye na iimaliwa ohaye yi manga muupandi, opo yi kale yu ukilila nawa yo oyi li melandulathano yo yi ninge wo oshipu okupungula.

Iipilangi oyo yimwe yomiinima hayi longithwa okuninga iitafula niipundi, ko kombanda yoshitafula taku tulwa ehalasha opo li wapaleke oshitafula shi kale shi li nawa.

Ombaanga ndjono yoStandard Bank oya li ya gandja omiliona yimwe oshinkwanu ntano kehangano lyoomeme yomuAfrika.

Ehangano lyoNedbank ohali kwathele mpaka naampeyaka, kwaamboka yapumbwa iikulya, noshowo oompumbwe dhakehe siku, nosho tuu.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayi pula kutya otashi pitika okukala wu hole ombaanga, oshoka ombaanga yawo ohayi popi omalaka agehe ge li omulongo nagatatu.

Aantu oyendji oyakotoka nokukalekapo omudhingoloko mono eepoloyeka dhali dhaningwa opo dhikalekepo omudhingoloko.

Ngele toyi koshilongo shimwe, owuna okupingakanitha iimaliwa ngaashi mokakoloma tamu ulikwa iimaliwa yapingakanithwa nondando ndjoka yina okupingakanithwa nayo.

Oku pitila mehangano lyoBank windhoek oto vulu oku ilandela embakumbaku lyoye lyoJohn Deere to kala holi futu komwedhi ho futuko owala sigo wamana okuli futa, to futu omayovi 10000.

Mositola ngele toyi mo ope na omandhindhiliko kutya omwelo nguka ogo ku ya mo naanguka ogo ku za mo. Nongele owa yi mo e to landa iinima yoye omu na etundumbaanga dhomafutilo.

Ombaanga ndjono yedhuna Bank Windhoek ohayi vulu okugandja omakwathelo ngaashi wo ya gandja omakwathelo geedola omayovi omathele gane kuNASFED.

Otovulu walongitha okakalata koye koFNB kongeshefa opo wutale kutya oofuto dhoye nepungulo lyoye lyoshimaliwa oli li ngiini totala pethimbo lela.

Mbono yena uunongo wo kuteta iiti nokuhonga iipilangi oha yeyi hongo eta yeyi ningi oondumba. Taya longomo iilongomwa nenge yeyi landithepo kwaamboka yahala.

Aantu oyendji pomahala giipindi ohaya kala yena uutala wawo mpono hayuulikile iipindi yawo ngaashi oohema dhoshiwambo, oongaku dhoosandala nosho tuu.

Nombaanga ndjono yoBank Windhoek, oto vulu okufuta aanilonga yoye, toya futu ashike kongodhi, inoo pumwa okuya futa meke.

Ombaanga ndjono yo Nedbank ngele yina omaudhano no mathigathano. Ohayi ivenene iinima ya yooloka, momaudhano ngaashi owo kutondoka, nomaudhano ngono go kuhinga uuthanguthangu.

Ombaanga ndjono woBank Windhoek omuntu oha vulu oku tala ombaanga ye, ta patulula noshipala shoka hashi mu dhimbulula kutya oye tuu shili.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omayele nkene wu na oku ilongekidhila oompumbwe dhomeendelelo.

Onga yena uunkulungu nuunongo wokuninga oosikopa miipilangi nomatyofa ohaya ningi iinima ndyoka ngaashi omatyofa kombanda ohaku tulwa omafulafula etaku tulwa omalapi omawanawa.

Iimaliwa ohayi yalulwa ngele omuntu wa yi potunumbaanga yokufuta. To yi yalula nduno ngele oya gwana po, opo yi wape okutulwa meshina, oshoka oshimaliwa osha simana, oshoka ohashi longo kehe pamwe.

Landa ekopi lyoye lyo 1,7L oku pitila mombaanga yotango yaNamibia. Ekopi olya li pondando yopombanda ashike paife ondando oya kuluka nookondo.

Aateleki ohaya sindana iimaliwa, unene ngoka omuteleki dhingi mokapana ngono a li a sindana oondola dha thika pomayovi omulongo.

Moositola ohamu kala iinima oyindji mono hamu kala ootundu mbaanga dhoku futa iinima hamu kala oolaka mono hamu kala mwa pakelwa iinima mbyoka omuntu hoya to hogolola shiwa pumbwa.

Ombanga ndjono yotango yopashigwana moNamibia (First National Bank)ohayi vulu okugandja oshimaliwa, oshimaliwa wo hashi thanwa SPCA shathika poondola N$175000.00

Mombaanga ndjono yoNedbank aantu ohaya kala yena omathigathano ogendji ngaashi ethigathano lyokukayila okathanguthangu, tapu talika ngu athiki tango.

Mositola odhindji aantu ohaya kalamo taya landitha iinima yayooloka yamwe otaya landitha iingoli yokeenyala osho tuu nookasitoma oha dhiya pomakende gomasipili tadhi tala shoka dhahala.

Moondunda dhomathikilo nenge moombelewa mono hamu kundilwa aayenda ohamu kala iipundi niitaafula iiwanawa tayi tayima. Uuna aantu yeli miigongi oya kuutumba yuuvite uunambano.

Moositola dhoofanditha nomaulikilo giipindi ohamu kala iizalomwa oyindji ya lekwa noya yalwa kiitaafula opo aantu ya hogolole po mbyoka ya panda.

Oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka ya simanekwa muuyuni awuhe. Kehe pamwe toyi oshimaliwa tashi taambwa nomongashingeyi oshimaliwa ngele kushi na nena ou na okukala to hupu nuudhigu.

Ombaanga ndjono yoBank Windhoek ohayi londodha aayakulwa yawo, opo ngele ya mono omainyengo ga puka komayalulilo gawo goombaanga opo ya kale haya dhenge onomola ndjoka yomeendelelo.

Moositola ohamu kala iinima oyindji ngaashi iizalomwa, omapaya noongaku. Ohaga kala nee ga lekwa opo aantu ye ga mone yo ya hogolole ya lande shoka ya panda kuyo.

Nombanga ndjono yaFNB ombanga yotango yopashigwana oto vulu oku kala wuna ekondololo lyombanga yoye gweye mwene totala owala ongodhi kehe ethimbo.

Moondoolopa unene tuu ngaashi mOvenduka, aantu moondunda dhawo dhokukuutumba mooseti ohamu kala omatyofa ngono ga longwa moshipa nuutaafula.

Oshimaliwa ohayi vulu okukala shili mumwe ngaashi oodola omathele gatano gaEuropa geli mumwe.

Moositola dhiikutu no pomahala gopomaulikilo ohapu kala iikutu oyindji yomaludhi nomaludhi. Oondjatha dhomikowa, dhoka aantu haya kala taya fanditha noku ulika.

Ombaanga ndjono yoStandard Bank ohayi londodha aantu opo yakale yeli uupathi naantu mbono haya lile aantu oshimaliwa shawo ookalyamupombo haya kala yafa ombaanga.

Nombanga yotango yoNamibia oto vulu okwi imonena iinima iwanawa to piti owala kongodhi. To landa owala iinima yoye kongodhi noku futa .

ONedbank ombaanga ndjono yoshimaliwa ohayi kala momaudhano nomathigathano ogendji ngaashi okutondoka ookilometa ntano sigo omulongo . Otwiishangitha N$150.

Yimwe yomiipundu mbyoka yili pomuthika gopombanda ohayilongwa miipilangi. Aantu mboka yena uunongo wokundulukapo oshinima moshipilangi ko taku tentekwa ne iinima yafa iikuusinga opo nge tokuutumbako owulinawa wangungila.

Nombaanga ndjoka Bank Windhoek oto vulu okutameka ongeshefa yoye ngaashi ofaalama, mono ya kwatelamo emanguluko nuunongo.

Ombaanga ndjono yoStandard Bank, ohayi kala nomathigathano gomaudhano ogendji ,mono hamu kala wo aapopi dhingi naawiliko wo yoshituthi.

Nombaanga yoNedbank oto vulu okutameka to kwatele po oshimaliwa shoye nawa ngoye to ke shi longitha to kumitha aantu.

Iitafula ohayi longwa miipilangi nomiti moka hayi longwa etayi tulwa nana ovanisha kombanda, etayi longithwa momahala gomakutumbilo gomanwino nomomahala goombelewa.

Ehangano lyombanga yoNedbank ohali kala omaudhano omathigathano ogendji. Limwe lyomomaudhano nomathigathano ngono okukayila okathanguthangu tapu talika ngoka tathiki tango oye omusindani dhingi.

FNB ngele yi na omaudhano nomathigathano ohapu sindanwa iinima oyindji iiwanawa naantu ohaya kala ya nyanyukwa okuilikolela mo sha momathigathano.

Ombaanga ndjono yotango moNamibia yoFBN oto vulu oku kala wu na ekwatathano nombaanga yoye honlomgitha wala ongodhi ngweye to tala omafutilo goye kongodhi.

Iimaliwa oyayooloka moondando shiikwatelela kiiloongo yawo. Ngaashi moNamibia omuna oondola ntano dhiitenda mpanga moIndia omuna oondola ntano dhefo.

Oondunda dhoku landithi, oositola, moka aantu ayehe ha ya hanga opo ye ye yalande iizalomwa yawo. oondunda shokulandithila iiktu oha mu kala muudha; moka aantu ha gongala no ku landa iizalomwa.

Ombanga ndjono yoNed Bank otayi londodha aantu opo ya ha tulewe oombapila nuuyelele moongodhi noshowo moonkompiwuta dhawo inadhi kwashilipalekwa.

Ombaanga ndyoka yotango yopashigwana yoFNB otayi tseyithile aakwashigwana kutya ngele walanda nokakalata koye hoka koFNB mositola yaNictus oto kuthilwa koondando.

Iipundi mbyono haku tiwa omatyofa nenge iipundi mbyono hayi tulwa moondunda dhomakaatumbilo ohayi ningwa miipilangi, kombanda etaku tulwa omafulafula kombanda etaku tulwa omalapi ngoka omawanawa.

Nokakalata hono koStandard bank otovulu okunana iimaliwa peshina lyokufutila, mpono owala shampa walanda iinima yoye ngoye otopula iimaliwa wuyi pewe/ wuyi gandjelwe.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi kwashilipaleke nokutseyithila aakwashigwana, opo yi ilandele iinima yawo mbyoka ya pumbiwa pethimbo lyuutalala ngaashi ekumbatha lyokueta uupyu nokandjato komeya omapyu.

Aantu mboka yena uunongo wokuhonga iipilangi ohaya hongo iipilangi, taya ningi mo iipundi niitafula yo kukutumba pamuthika ngoka gopaunongo.

Ombaanga yotango yopashigwana, oFirst National Bank oto vulu oku ilandela ongodhi yoye yoiPhone ndjoka ya li yi li pondando yopombanda, ihe paife oyi li kondando yopevi.

Oshina iimaliwa yomaludhi omayovi omilongo shili mefo.

Iimaliwa yaNamibia oyili pefo lyoondola omulongo, etayi ya pefo lyoondola omilongo mbali, etaye ya pefo lyoondola omilongo ntano, etaye ya pefo lyoondola ethele noshowo efo lyoondola omathele gaali.

Mbono yena uunongo wokuninga oondunda niipilangi, oha ya ningimo uundunda uushona, uundunda mono hamu lala uumbwa, nuu, bishi, wu li mo walala nawa.

Iipundi ohayi longwa miipilangi iipilangi ohayi tulwa kumwe kwaambono yena uunongo, tayi tulwa uufulafula nenge iingwilo opo nande wakatumba owuuvite uunambanu.

Oombanga ohadhi kala dhina omaudhano nomathigathano ogendji. Ngaashi ombanga ndjono yoBank Windhoek. To vulu wi imonene nowi ivenena oshinima shoye oshiwanawa.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho yi li momukalo gwayooloka, omukalo gwomafo mono iimaliwa hayi kala ya mangwa nuukenya ngele tayi yalulwa.

Opena ombaanga ndjono hayi ithanwa Standard mono hovulu oku pungula oshimaliwa naamono hovulu okukwata oshimaliwa shoye shomwedhi toshinana kombaanga

Oshimaliwa osho shimwe sha simanekwa muuyuni awuhe. Nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yawo yomaludhi gayooloka noondando dha yooloka oshowo oongushu. Naantu ngele ya futwa kiilonga yawo, iimaliwa yawo ohaye yi pungula nawa.

Opuna aantu mbono yena uunongo woku longa iipalangi nongele waadha iipilangi yahogwa ndele tayi tetwa etayi tulwa kumwe ototi owala osho yashitwa ashike uunongo owala moonyala dhaantu.

Moositola iinima ohayi kala yapakelwa palandulathano, yapakelwa kutya shino oshikulya otashi pakelwa pehala limwe palandulathano ngele omalovu ohaga pakelwa pomalovu omakwawo opo shikale oshipu kaalandi.

Aantu moositola ngele ya hogolola iinima yawo mbyoka ya pumbwa nenge mbyoka ya hala okulanda ohaya yi potunumbaanga yomafutilo. Ohaya futu iinima yawo nokupewa oshendja.

Moositola ohamu landithwa iinima oyindji mwa kwatelwa wo omalovu. Omalovu ohaga pakelwa ge li kombinga yawo ga ikalekelwa, ge li melandulathano kutya ngano ogoludhi luni noge na ingapi.

Moositola ngele toyimo wukakonge iipumbiwa yoye , ohamu kala muna omandhindhiliko mpono wuna okweendela, naampono wuna okweendela shi tozi mo.

Iimaliwa osho oshinima shoka sha simanekwa miilongo oyindji , oshoka kehe oshinima shoka unene omuntu taningi ohashi pula opo akale ena oshimaliwa.

Nombanga ndjoka hakutiwa Standard Bank aantu ohavene, moka omuntu gotango avena ondola omayovi omulongo, omutiyali okwavena omayovi ngatano.

Ngele toyi kiilonga yaantu iimaliwa ohiyi pingakanithwa niimaliwa yokoshilongo hono toyi, opuna iimaliwa yimwe yina ongushu yivule iimaliwa yiilongo iikwawo.

Aantu ohaya tete omiti taya hongo mo iipilangi yu ukilila ta yeyi ndumbile nee, taya longitha iipilangi mbyono oku ninga iipundi niitaafula nomashofa neembete woo.

Nombaanga yondjoka yo Standard bank aantu ohaya vulu oku ilandela oondhopi dhawo dha thika pondado yomayovi omathele gane taya longitha ombaanga.

Nenge owamono kutya iimaliwa yoye otayi kanako kombanga nenge yapiyagana otovulu okudhengela omukulutu ngombanga ko Standard Bank asitope omafutilo goye angehe kombanga.

Omatyofa ohaga ningwa pamaludhi ogendji sha ikwatelela kuunongo womuntu, taga tulwa nee moondunda ngaashi dhopambelelwa nenge moondunda dhomakuutumbilo, haga kala ga kondeka oshitaafula.

Opuna wo oositola ndhoka hadhi landitha oongala, oongala dhomwenyo noongala wo ndhono to vulu oku landela omuntu poshituthi shontumba.

Nombaanga yoFNB aantu ohaya tala uukwatya wawo wo pa wundjolowele wo shimaliwa mono to vulu oku patulula oakaunta, naamono to vulu oku kutha omukuli noku pula omapulaapulo.

Ombaanga yo standard bank oto vulu okwiimonenamo oma uwanawa ogendji shampa holongitha ombaanga yawo lela.

Momatungilo gomauliko giipindi ohamu kala mu udha mono hamu kala aantu taya ende nomatungo gomangeshefelo taya tala iinima yawo mbyoka ya pumbwa.

Ombaanga yo Nedbank ohayi kala nuudhano nomathigathano go hockey moka aantu haya kala yena omayinyanyudho taya dhana uudhano mboka wo hockey taya tala nee mboka taya sindana.

Pomahala gomalandithilo nomafandithilo ohapu kala puudha ngele aantu yeya oku landa iinima yawo ngaashi iikutu noondjato kombiliha.

Opuna iitaafula mbyoka yalongwa miipilangi niipundi, ohayi longithwa ne okukuutumba pomahala gaayenda nande pomahala gopambelewa.

Aantu mbono yena uunongo wokulonga iipilangi niiti ohaye yi longo etaye yi ningi uusikopa wuna oolaka. Ohayi paindwa nawa opo yi kale molwaala oluwanawa.

ONedbank ombaanga yoshimaliwa ohayi kala nomaudhano nomathigathano ogendji ngaashi okukayila oombasikela. Oombasikela ohaya kayile nduno ya tale kutya olye ta thiki tango.

Ombaanga ndjika yotango yopashigwana yatseyika nawa nedhina FNB otayi tseyitha kutya shampa walongitha okakalata koye komayalulilo gombaanga mositola ndjoka yoNictus nena kondando yoye oto kuthilwa ko.

Ombanga ndyono yoStandard bank ngele yina omaudhano nomathigathano oto vulu oku isindanenamo nande ohawuto yoye ngaashi Martin lyaJackonia isindanene ko ohawuto ye yo GC 6 .

Nombaanga ndjono yoBank Windhoek oto vulu walongitha okakalata koye koshingoli miinima yoye yopaveta nekwashilipaleko lyomafumviko.

Nombanga ndjoka yaVenduka oto vulu okukutha owala yo ombanga tayi kala tayi kufutile ngoye toka futa konima yethimbo.

Nombaanga ndjono yoBank Windhoek oto vulu okupatulula omayalulo gombaanga noBank Windhoek miilongo yi ili kaa shi shi moshilongo shoye.

Aanuunongo mokulonga iipilangi, ohaya ningi iitaafula niipundi yomomahala goma kuuntumbilo, nomomahala gomanwino, mpono piitafula hapu tulwa uuhalasa.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayi ya po nomaudhano nomathogathano, ngaashi omathigathano goongalo moka aahikingalo ya yoolokahaya hiki oongalo po tapu talika nduno omuhikingalo dhingi ngoka ta sindana.

Aantu ohaya kala pamwe unene ngele tayi ningi omathigathano iilumbu naaluudhe . Omathigathano ngaashi goombasikela moka ngu athiki tango ha sindana oshimaliwa.

Iimaliwa oyo yimwe yominima yasimana muuyuni awuhe. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yoloka, opuna iilongo yimwe yina iimaliwa yili mumwe ngashi omathele 500 geli mumwe.

Iitafula niipundi mbyoka yomatyofa oyo yimwe yomiinima hayi tula moondunda dhomathikilo nenge moondunda dho kukundila aayenda oshoka ohayi monika nawa yo oyina ongushu.

Moositola ngele toyi mo omu na ondjila ndjono tayi ku ulukile okuya mo nondjila ndjono tayi ku ulukile okuya mo. Ohamu kala wo nuutoololi wa pakwelwa moka to vulu wu endithe mo iinima yoye.

Omatyofa ogo gamwe gomiipundi ya simanekwa moshinanena . Unene moondunda dhomakuutumbilo osho woo pomahala mpono hapu ningilwa iigongi mpono aantu haya kuutumba noku kundathana.

Iimaliwa oya yooloka miilongo niilongo. Ngaashi moTanzania omuna oondola eyovi dhefo ihe moNamibia otuna ya yooloka.

Opuna oositola dhiikutu moka hamu landithwa iikutu yomaludhi ga yooloka ngaashi iikutu yokuzapo yopambelwa, ooshita noombulukweya dhayo. Aantu ohaya landa nee iikutu mbyoka.

Oto vulu wa landa iinima yoye yopethimbo lyuutalala nombanga yoBank Windhoek. Oto vulu wa landa okashina koye koku eta uundjene nokandjato koye koku enda omeya omapyu.

Iimaliwa ohayi kala unene ya mangwa muukenya ngele oyindji, oshoka opo kaa yi halakane yo yi kale yu ukilila nawa melandulathano.

FNB oha kala nomaudhano momathigathano ogendji, ngashi wo mono omuntu ta vulu oku sindana ondando yomayovi omulongo nagatano kehe gumwe.

Nombaanga ndjoka haku tiwa oBank Windhoek, oto vulu wa tuminwa oshimaliwa kongodhi, ndele toshi nana pombaanga mpoka, tashi endele owala kongodhi.

Ombaanga ndjono yoBank Windhoek ohayi kala nomauwanawa ogendji guudhano nomathigathano ngaashi, tokuthilwa ko oopelesenta omulongo nantano kuuwanawa wokulanda iinima kongodhi.

Ehangano lyombaanga yoFirst National Bank ohali gandja omakwatho ogendji ngaashi iikulya, oombapila dhokokandjugo kaantu mbono itaya vulu oku ikwathela.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho niinima otayi humu komeho ngaashi noombanga tadhi tadhiyapo. Ombanga ndyono yobank windhoek tayi kwathele aantu okulongitha oshimaliwa nokulanda tolongitha okakalata.

Ombaanga ndjono yoBank Windhoek omwasindanene omuntu gwedhina Fransina Ashingola oN$2500 methigathano .

Oto vulu okulongitha okakalata koye kombaanga yotango moNamibia okufuta oondjo nenge omikuli dhiinima walanda, opo wu vule wuye methigathano lyokuvena.

Nombaanga ndjono yoNedbank oto vulu okukala wu na omaliko shi ikwatelela kombaanga ndjoka yoye mwene yoNedbank.

Nombanga ndyono hayi ithanwa taku tiwa oNetbank oto vulu okulongitha okakalata koye okulanda iinima yoye mositola mono owala okakalata hokatula mokashina yo iimaliwa otayi ziko pethimbo ndyo.

Aantu mesitola ohaya longitha uutemba wokutula iinima yawo mbwoka ya hala taya ende takongo meelaka, ohaya ende ne pokati kolaka tatala iinima yawo.

Moondundu dhoma kuutumbilo nenge moondunda dhompelewa ohamu kala mwa tulwa omatyofa ngono ga longwa miipilangi. Omatyofa iipundi mbyono hayi kuutumbwa wu uvite nawa.